La zammaanaba wodee ehaanabaappe tana XOOSSAYI ashsho. Hagee zammaana wodee ehiido mattaa eessiyo koottaa gidennee ayba lo"ii maaraara issippe doori wottidoogee xeellinkka xeella xeella ges.

La deree hagee leleehee xeeliyoode ayba lo''ii maataa meray de'iyoogaara xeellanawu be'inkka be'a be'a gees ; kattinkka I iita mal''ees.

Hagee qassi waanii? coraa asay uttidi miidinne uyiidi de'iyoode eqqidi ayi heemetii? uttikko uttidi meenne kattay boonchcho gidiyooga ereenneye waa!

orttodookise ammanuwaa kaaliyaa asati issisan shiiqi uttidaageti xeeliyoodee kehiippe puulatti uutidoosona. eta miyiyaan de'iyaa kanbburee hagee heezzay diyaagaa baqqa be'iyaako tanna aybba lo''anadeesha.

zammaanaba hagee aweeshsha! bollan bootta xomppee poo'iyaagara keetta garssay worqqaadan phooliyaagara ayba lo"ii! xeelinkka xeella xeella gees.

Daro maata merayi de7iyo doozatuuninne aaca maatatun doodetti uttida keettayi a qorqqoruwa meray qassi zo7uwan tiyetti uttidoogee hagee ayiba lo7ii i xeelinkka tana xeella xeella ges.

Buraabure maray karettaaranne boottaara de'iyaagee qooriyan wodoroyi yegetti uttidooge maataa miiddi de'iyaagee tana ayiba lo"ii! appe guyye baggaara eeshoyi de'iyageekka a malates.

Dumma dumma quma qommoti donoyi, boyina yuuyyi aadhdhidaageeta wolaytta boyinaa bawukka boottaa piiti wottidooge de'iyaaga maata malatiya bambbariyaara ekkada ma ma ges tana.

Aa"aa! Hanna qa oona gidannee ta bea erenaara ba na"iyo bana malatiyaro lanqqekkada issi mala maayuwa ba na'eera maayada ba huuphiyan maxxaaxxitiya wotta eqiidaara eletta ekka ayba lo''ay.

Ha zo'o meera bollan bootan xaafetti uttida xuufee qassi aybaa qoncciyaabeeshsha appe guyye baggaara de'iyaa xuufekka aybaa qonccissiyaakkonne tawu erettena ubbakka.

kaamiyaa oogiyaara naa"u asati geede siimmidi heemetoosona. eti yaa biyoode kaamee hayzuusiyaa giyoogee qassi haa simmidi yiidi de"ees. i yiiyoo ogiyaara asi baynnaara lo"o diyaakko i dirxxetaanne dirxxana.

Maasho a ! Qassi aybeeshsha? Cora asay uttidaaga garssan hagaa issi wodalla kushiya huuphiya wotissidi som"uwa tukkissidi uttissidabay qassi ayba gidanddeeshsha?

Aa'a! Wolytta Sooddo Yunberesttiyaa naa''antto penggiyaara tamaare kiyiid de'iyaagee aybba lo''i! xeellinkka xeella xeella goosona.

hagee aybba zammaanabee qassi! yooyoo gifaataa naa"u sha"anne tammanne ichchashu marottettaa layttaa giyaagee xaafeti uuttido qonccisuwaa misilee ayba lo"ii?

Hageeti qassi ississa shiiqidi aybba ootiyoona, zookuwaan Tammanne ussupun quxure xaafeti uttido addil''e ciishsha mera shurabiyaa maayyidaage qassi zookuwaa zaaridi hankkooti qassi aybba ootidi diyoonashsha!

Cora maccaa naatinne attuma naati ississa shiiqqidi duuniyaa bookkide de'oosona. eti uttidi sohuwape guyye baggan dro diccide de'iyaa puutetti de'iyaageeti xeelanawukka puula immoosona.

Hageeti orttodokkisse ammano keettaa cimata giddokkona? Eti kushshiyan oyqqiddoogee baggay masqqaliya oyqqiis baggay guufiya oyqqiis . Etappe tana, etappe guye baggan de'iya magalashoy lo'ees.

Hagee keettaa yuushuwan de"iya maata merayi de"iyo suuppa doozzati maaraara yuuyyi aadhdhidaageeti ayiba lo"iyoonaa. Xeellin xeella xeella goosona. Keettaassikka keehippe puulaa immoosona.

La zammaanaba hagee huupheeyye huuphiyan asayi gelissiyo artte giyoogeeshsha xeellin xeella xeella giyagee hagee ayba lo"ii.

Naa''u shaa'anne tammanne laappun maarotettea layttan anjjetiyaa naata giyaa xuufe xaafeti uttidaaga bollan qassi anjjettiya asay huuphiyaan wottiyo zawudee de'iyaaga be'iyoode tana keehippe yeemmoyees.

Beni nuuna yelidda nu aayyeti gelaa''otettan de'ide aybba tiyyetibookkonashin hagee ha'i wodiyaa naatuppe tana Xoossay ashsho! hage ha'i wodiyaa naati doona tiyyiyooga gidenne haga zo'uwaa?

Ha aapuwa garssankka asi de"iisha? Woxxi woxxidi de'iya keettay hagee keetta malatiyaagee shuchche keetteeshsha? Ha aapuwa garsaninne asi de"anee? Xoossi ashsho hagaappe ayiba malati i xeelliyoode koyiro?

Hagee uttidaagee yelagayi keehippe lo'es. Apple guyye baggaara qassi adill'e ciishsha merayi tiyetti uttido keettan uttis. Appe sintta baggaara qassi a sunttayi yaakina gii woygii xaafetti wottis.

Cora kattaa qommoti dumma dumma miishshaara uttidaageeti de'oosona. Ha kattatu bollan qassi miizzaa kaciyaappe merettida mooqee eqqi eqqi uttis. Hagaa be"iyoode tana keehippe ma ma giyaagee siyettees.

Hagee qassi awa biittaa wogaa maayo gidandesha? Xeeliyode hegaa kenna puulanne immena shin hegaa keenanne ittena coo de'o. Appe sintta baggaara de'iyaa doozati lo'oosona appee.

Cora attuma asati issippe shiiqidi eqidosona. Ha eqqida asati giddon kushiya kuwaassiya kaa'iiddi de"iya asata xeelliiddi de'oosona.

Daro mittaa ayifeta shiishshada bayizzayidda de'iya maccaasiya shanxxaa bollan uttaasu. Uttidaarippe sintta baggan qassi issinna hokkada shammayidda de'awusu. Ippe guyyen eqqida asati de'iyageetu bolli a suquwanne suqana.

Ha'i wodiya naatuppe qa tana xoosay asho, ha'i ane kaamiya huuphiyanne uttid=ssidi kaqqiyabinne aybee? qassi naa"u biradhiya saluwa malaatiyobay aybee? aybakko besaydda dayiyee?

Maayo keettan daro ashanguluuteti dumma dumma maayota maayidi eqqidaageti xeeliyode keehippe lo'oosona. Ha eti maayido maayoynne ayba puulati uttidee?

La zammaanaba be'ennan sa'i qammi erenna biittaa. Hagee wolaytta sooddo yunburshiya penggiya gidenneeyye xeelliyodekka hagaadan lo'iiyye hagee qassi be'in be'a be'a giidi waanii.